Yevu gbogbo aɖewo wole teƒe aɖe, eɖewo tsatsitre eye ɖewo wonɔ anyi. Yevu eɖewo wodo awu yibɔwo eye eɖewo woɖɔ polisiwo ƒe kukuwo. Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi eye yevu ŋutsu aɖe dze klo ɖe eƒe akɔme nɔ asi namee. Wokɔ amekuku ɖaka aɖe hã da ɖe woƒe ŋgɔ.

Nyɔnu tsitsi woame eve kple ɖevi woame etɔ̃ wotsi atsitre ɖe lɔrimɔto yi ke le petrodzraƒe ƒe ŋgɔdze tututu. Lɔri wɔme eve hã le woƒe axadzi. Ɖeka ƒe amadede nye gbemumu ke ɖeka tɔ le ʋie. Ame aɖe hã tɔ nɔ moto dzi gbɔna wo gbɔ lɔƒo godzi.

Yevu nyɔnu eve kple yevu ŋutsu ɖeka aɖewo wonɔ dɔ wɔm ɖe seƒoƒo ŋuti yi ke le aɖaka me. Yevu yɔnu yi ke le dome la do wulintin but hafi nɔ dɔ wɔm ke yevu ŋutsua kple yevu nyɔnu yi ke la axa dzi wɔwo ya woƒe afɔ medze o ye wo katã wodo awu yike ƒe nɔnɔme nye gbemumu hafi nɔ dɔ la wɔm.

Yevuvi aɖe tsɔ akɔ anyi nɔ fefe ɖim kple eƒe tɔye ke edo agbote yi ke ƒe nɔnɔme enye gbemumu eye wodo awutewui yi hã le gbemumu eƒe abɔto le ʋi eye wodo awu aɖe ɖe edzi yi ke nye dzofikpo.

Woɖa wɔtse trɔ ɖe agba me wotso egbewo si ke sabala kpeɖeŋu kɔ trɔ ɖe dzi, makaroni hã le dzi, koklozi yi ke woɖa kle hã le edzi ataɖi kple elã le edzi eye abladzo tɔtɔe kpeɖe eŋuti

Ŋutsu woame adre aɖe wonɔ edɔ wɔm le xɔ aɖe tame le sola ŋuti. Xɔ si tame wonɔ dɔ wɔm la ƒe zigli la ƒe amadede nye dze. Ŋutsuɔ woame eve wotsatsitre, ame ɖeka do godzo, ame eve nɔ anyi ke ame eve mamlewo ya wobɔbɔ. Ame eve meɖɔ kuku o, kea me mamlɛwo ya woɖɔ kuku yike ƒe kɔla nye aŋkpaɖiɖi.

wutsu aɖe nɔ dɔwɔm ɖe sola ŋuti. Enɔanyi aƒe nɔ dɔlawɔm. Ekɔ sola la kɔ daɖe besh lebe aɖe dzi eyɛ wòkɔ́ sola batri kple nuyikewó pɛtɛɛ ŋti wonɔ dɔwɔm na hã kɔ dale beshila dzi

Wokɔ agblemenuku gbogbo aɖewo kɔ ɖo asi, ɖewoe nye tomantos, peya, agbitsa, atɔtɔ kple bubuwo fũu. Nyɔnu ɖe hã nɔanyi ɖe nukuwo ƒe ŋgɔ eye wokɔ afɔ kɔ da ɖe wonɔɛwo dzi, kɔ asi kɔ da aŋe kusi aɖewo dzi eye wonɔ nukom.

Nyɔnu ɖe kɔ avɔ gbogbo ɖewo kɔ ɖo asi nɔ dzadzram ke yeŋtɔ dzeŋe ɖe zikpi me hafi nɔ nu la dzram. Enɔ nu kom eye wokɔ asi ɖa ŋgɔgbe. Ele foni hã ɖe asi hafi nɔ nu la dzram ke avɔ ɖewo le ɖɔba me eɖewo ya me le me o avɔ ɖewo ya ƒe dzesi nye yibɔ, dze, aŋkpaɖiɖi kple bubuwo.

Amaɖewo wonɔ dɔwɔm ɖe machi ŋuti wo dometɔ katã wodó awu trɔlɔɔ yike nye ovarɔ ke woɖɔ kukuwo hã ke wóde asiwuiwo hafi nɔ dɔlawɔm, wó dometɔ ameve gakpoa ɖe asi haƒɛ wonɔ dɔwɔm ɖe eŋuti ameɖeka ƒe awu le abe aƒusi ƒe dzesi eye ameɖeka hã tɔ le dzĩe

Eya sese aɖe ƒo ke eya la klo exɔ aɖe ƒe atiwo trɔ ɖe anyigba eye woŋe wo gudugudu ke xɔmenu aɖewo hã wo le ati la me ke exɔ ƒe akpa ɖe ya me meklo o. Xɔ si klo la ƒe ama si wosi nɛ nye dzofikpo.

Dzɔdzɔme ŋuti nusrɔ̃la aɖewo le xɔ me, wo ƒete wodo lab wuwo yi ke ƒe dzesi nye ʋɛ̃. Wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti hafi nɔ enuɔ srɔ̃m. kea me ɖeka kɔ amatsi yike wotrɔ ɖe atukpa me ƒe dzesi nye dze la kɔ le ɖeka nam. Ɖeka hã le atukpa me yike ƒe dzesi nye amakpa ɖiɖi.

Ame enyi aɖewo wotsi tsitre ɖe teƒe aɖewo wole wo nɔewo ƒe asiwo eye wotsɔ woƒe asiwo aɖe edzi, wodo awu yi ke ƒe nɔnɔmee nye pink, eye wo dometɔ aɖewo tɔ afuisi ƒe nɔnɔme le eme, ke wotsi tsitre ɖe teƒe ɖe yi ke wokɔ sola daɖo

Nyɔnu aɖe le atsyɔɖoɖo me, eɖɔ fiakuku eye wotsatsitre kɔ asi ɖeka dzi ɖe yame. Nyɔnu bubu aɖe hã le eƒe axadzi eye wole agbalẽ gã aɖe ɖe asi, ŋutsu aɖe hã le eƒe megbe eye wole microphone le nu nɔ nuƒom ɖe eme.

Ame aɖewo wova dɔyɔƒe, nyɔnu aɖewo wotsa tsitre eye wole woƒe viwo ɖe asi nɔ dɔyɔlawo kpɔm eye wo nɔ nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me, agbalẽvi yike woƒe kɔla nye aŋgbaɖiɖi wo me ke dɔyɔla ɖeka hã tsatsitre eye wonɔ wonɔɛwo kpɔm.

ɖevi aɖewo wóle sukuxɔme sukuxɔ sime nuŋlɔkpe yibɔ aɖe le eye wókɔ chalk kɔ ŋlɔ nu ɖe dzi amaɖewo hã wó tsatsitle ɖe sukuxɔ mɔnu eye wónɔ wókpɔm

Ame ve wo le exɔ si me wo le ta kom ɖo. Ame ɖeka nɔ ta kom ne ame ɖeka. Ame si nɔ ta kom la ɖ ne nɔvia la ɖɔ kuku eye wodo awu ʋi. ekɔ miasi kɔ le masini la hafi nɔ ta la kom ke eƒlɔ takokoɖukui ne ame yi ke wonɔ ta kom la. Ekɔ nu ʋi hã egba kɔme nɛ hafi nɔ ta la kom nɛ.

Yevu nyanu tsitsi ɖeka yi ke do awu ʋi yi ke ƒe abɔnu le yibɔ kple ameyibɔ vi sue wɔme ade aɖewo wotsi atsitre ke ɖevia woƒe ame atɔ ɖe wova wɔ atu na yevu nyanu la ke ameyibɔvi ɖe ŋutsuvi ɖeka ya tsi stsitre eye wokɔ asi ve kɔ ɖo egla.

Ame ha gbogbo aɖewo wonɔ tɔme nɔ tsi lem. Ɖewo nye ŋutsu eye ɖewo nye nyɔnu. Ɖeviwo hã wo le wo me eɖewo do agbote atakpuiwo eye wodo awu ɖe edzi ke ɖewo ya agbote atakpuiwo ko wodo gake womedo awu o.

Ama ɖewo wonɔ eʋe ɖum, eɖewo hã wonɔ eŋu ƒom ke ame siwo nɔ eʋe ɖu la, wodo awu ɖeka ŋugbewo, wokɔ nu ɖeka ŋugbe hã kɔka eta, ke wode ŋu ɖeka ŋugbe hã afɔ haƒe nɔ efli me nɔ eʋe la ɖum.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wɔme etɔ̃ aɖe wo nɔ es dzi le aƒu to ke ŋutsu la le esɔ la ƒe ka eye esɔ la dze woyome. Nyɔnua wo dometɔ eve la wonɔ esɔ la dzi ke ame ɖeka ya le esɔ la woyome hafi esɔ la nɔ zɔzɔm.

Nyɔnu dze aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le xɔ me edo awu yike le yibɔ wonye abɔlegbe edo agbote yi ke hã le yibɔ eya nye atalegbe ke enɔ anyi nɔ kɔmputa ŋu nɔ asi tem ɖe edzi.

Ame aɖewo wo le exɔ aɖewo me yi ke USAtɔwo ƒe flaga le teƒe ma ke wo pɛtɛ wonɔ anyi ɖe ezi dzi eye agbalewo nɔ anyi ɖe woƒe ŋgɔdze. Nyɔnu ɖeka tsi atsitre eye polisi hã tsi atsitre eƒe megbe.

Yevu ŋutsu kple nyɔnu aɖewo wotsi atsitre ɖe teƒe aɖe. Wodo awu yi ke nye overall hã ke woɖɔ kukuwo hã. Ke ame ɖeka do awu yi ke nye dzɛ̃ ke ame mamleawo ya do awu yi ke nye gbe mumu

Ame aɖewo wo le nuɖukplɔ ŋuti nɔ nu ɖum. Le agba la me wokɔ blodo salad kple egbewo kɔ de agba me. Wokɔ gatsi kple ehɛ hã kɔ kpe ɖe eŋuti. Nyɔnuvi aɖe yi ke tsɔ blodo kɔ le nume dem na ŋutsu aɖe yi ke ɖɔ gaŋkui.

Ŋutsu womeve wonɔ dɔ wom ɖe machine nu, ŋutsua womevee katã wodo awu yi ke le fuli wonye overall ke womeve pete hã wo ɖɔ kuku ʋiwo, ŋutsua ɖeka bɔbɔ eƒe nɔ dɔ la wɔm eye ame ɛeka hã tsi tsitre

Moslimtɔ gbogbo aɖewo wotsi atsitre ɖe woƒe sɔlexɔ ƒe ŋgɔ dze tututu ke wo dometɔ geɖewo woɖɔ kukuwo lɔri eve aɖe hã le wo gbɔ le teƒe ma yi ke woƒe nɔnɔme enye yibɔ.

Ɖevi wome ene aɖe bɔbɔ nɔ tsi kum ɖe tɔme ke wo dometɔ eve ƒe gago yi ke wokɔ nɔ tsia kum la nɔ ʋie. Ame ɖeka tɔ le blu, ke ame ɖeka do awu yi ke eƒe nɔnɔme enye aŋkpaɖiɖi. Ame ɖeka hã do awu yi ke eƒe nɔnɔme enye blu eye wonye abɔ legbẽ.

Dzidzɔ nɔ tutum. Exɔ geɖewo wobi dzo le teƒe ma eye lɔɖi geɖewo hã wobi dzo le teƒea. Ame aɖewo wo le lɔɖi mɔto eye wonɔ nu kpɔm eye wo dometɔ ɖeka do awu yike ƒe nɔnɔme nye aŋkpaɖiɖi. amiŋu alo petro ŋu aɖe hã va yina eƒe ŋgɔ nɔ dze eye eƒe megbe nɔ ʋie.

Mɔɖaŋu dɔwɔla aɖewo yike woƒe xexlẽme anɔ abe enyi nene, wonɔ dɔ wɔm le mɔ aɖe ŋu. Wo ƒete woɖɔ kuku yike ɖewo woƒe kuku ƒe dzesi le abe aŋkpaɖiɖi ene. Ke ɖe tɔ ya le abe ʋe, ye wo dometɔ ɖewo wolé mɔ la ɖe asi.

Wotsɔ xɔme zi aɖewo kɔ da ɖe xɔ si me woɖo atsyɔ na ke le ziawo domea, wokɔ kplɔ̃ aɖe kɔ da ɖe gema eye wotsɔ atikutsetse yi ke le agba me kɔ da ɖe dzi. Agbalẽ aɖe hã le kplɔ̃ dzi eye ɖewo hã wole kplɔ̃ la gɔme.

Nyɔnuvi gbogbo aɖewo yike wokɔ avɔ kɔ kpa akɔ, eye wodo afɔkpa nɔ efli me. Wotsɔ nanewo yike worap eye wotsɔ ɖe gagbeviwo kple atelewo me ɖe ta va yina.

Ame aɖewo wonɔ lamesẽ fefe wɔm ke wo katã wodo agbote yi ke nye atakpuiwo eye wonɔ yibɔ, wodo awu ʋiwo hã yi ke wokɔ nu yibɔ kɔ ɖonugbɔ nɛ, ke wo dometɔ yi ke le gbɔnye tututua, ekɔ afɔ ɖeka dzi eye wodo afɔwui yi ke nye amakpaɖiɖi eye eƒe afɔkpa ha le yibɔ nu ʋe le egɔme.

Ŋutsu tsitsi aɖe nɔ edɔwɔm ɖe edzigbe ƒe akaɖi ŋuti eye tsikoe aɖe hã nɔ gbɔ yi ke eƒe ta nɔ blue, ɖevi aɖewo tsia tsitre ɖe egbɔ nɔ ekpɔm ye ɖewo hã wodze klo, ɖevia ɖeka ya medo awu o, nyɔnu aɖe hã la megbe nɛ eye woɖo asi ali nɔ ekpɔm

Yevuaɖewo wóle lɔri me le gbetome, ke ameyike nɔ lɔri la ku la dó yie, le wóƒe ŋgɔdze hã atiglinyi gãa aɖe vatsome váyina ke gãa ɖe hã le wóƒe megbe váyina